Vana vanosise kufundiswa vachi vadodori nyanyei utsanana. Vanokura veiziye utsanana, veikona kurarama mundau ine zvirwere zvakasiyana-siyana.

Muchikoro munofundira vana vadodori, munosise kunge munezviro zvinemara akajeka. Vana vanodakarire zviro zvakajeka, ndiko kuti vadakarire kufunda

Kufunda kwevana adodori kuri mukutamba saka vanokurudzirwe kuti vapuwe nguwa yekuti vatambe yakawanda ndiko kuti vakone kufunda.

Kudhaya vana vadodori vaitsvakirwa vantu vakuru ,vekuti vafundiswe ndivona, asi zvinezvi unowu muzvikora mwane maticha akafundiswa kufundisa vana vadodori.

Muzvikora zvemumakanyi zvizhinjitu zvacho azvina zvikwanisiro zvakakwana zvakadai ngepekufundira, makirasi acho, mabhuku uyezve zvihlayo.

Chiro chakakosha maningi, chiro chakakosha yaamho kuti vana vabve kuchilavha vakone kugeze maoko. Vakone kushambe maoko achene, kudziirire zvirwere.

Tisati tarye chiro zvinokosha maningi kutanga muntu vageze nyara. Nyanyei kuvana vadodori vanosisa kuti vafundoswe kuti vageze nyara vasati varya.

Vana vadodori vanosise kupuwe chikhafu chinowaka mwiri uyezve chinodziya ngenguwa yakafanira, ndiko kuti vakone kufunde zvakanaka vari mukati mezvikora

Vana vadoodori veigume pachikora zvakakosha yaambo kuti mangwanani ayani utarise umwe ngaumwe kuti utano hwake hwakaema sei.

Vana vadodori vanofunda ngekutedzera uye zvengekutamba vanosisa puwa nguva yakafanira yekuti vatambe uye zveunovatungamira ticha unofana ita zvakanaka kuti vakope zvakanaka.

Vana vane makore marongomuna zvechiende mberi vakukwanise kutange kuenda kuchikora chepashi.

Zvinokosha yaambo kuti vabereki vakurudzire vana vaende kuzvikora ndiko kuti vakure vakangwara veiziya tsika nemagariro emuntharaunda mwavo.

Zvingwangwari zvinokosha yambo mukati mendaraunda dzinoguma vantu vakawanda zvinokone kuvakiswa mukati yenzvimbo yakafanira yavanofanira kunge veienda.

Vana vechikora chepashi vanosise kupuwe zvihlayo nematebhura akanaka ndiko kuti vakone kubhala zvakanaka ngekuti vachatofundira vanode pakanaka.

Mukati mezvikora vanokurudzirwa kuti vagare vaine mitombo mapirizi angarapa marwadzo uyezve maronda .

Mukati me zvikora ne zvilavha zvinosise kuti zvigare zvakachena zveyi sukwa nguva yeshe yeshe ngekuti vana vanga batwa nge matenda aka siyana siyana.

Makombiyuta arikutofundirwa ngevana vadodori varikupuraimari ndiko kuti vafunde veiziya ngekuti zvinoramba zviriyo nechikora chamangwani.

Vana vanokurudzirwe kuite mitambo yakasiyana siyana mukati mezvitora nekuti avasi veshe vanozorarama ngekufunda umweni unozotozrarama ngekurumba kana kukhabe bhora.

Munyika yeZimbabwe vana vanokurudzirwa kuti vaende kuchikora vane makore marongomuna kuti vafunde ndokuti vazova negwara rakanaka.

Vana vaka funda ku chikora vano dakara yambo kuone basa ravo rakaiswa mu zvikora raka namirwa mu madziro vano dakara yambo vano funda nge simba.

Vana vepuramairi kuti vakasire kubata zvevanenge vafundiswa, ticha unofanira kuvaratidza zve mifodho yezvavafundiswa. Ndiko kuti vakasire kubata. Vakasire kuzwa zvavafundiswa.

Kuvana vupuraimari kuti vakone kuzwizisiswa zvavanenge vafundiswa dzimweni nguwa vanoda kuona uri mufodho wacho vanokasira kuzvibata.

Kuendesa ana edu kuchikora chiro chakanaka kwemene. Chinovadetsera yaambo pakuerenga, pakuxasa kwavo, kubhala nekuyayeya. Chiro chakabaanaka chakati mboryoo.

Zvikora zviri mundau dzakaparadzana nyanyei mumakanyi tahlupika maningi ngeana anonyora akaate pashi ngendani. Zvihlayo nemathebhura zvekuti agare amuna muzvikora.

Vana vadodori vaazera rekuenda kuchikoro vanosise kuhinwe zviro zvakawanda zvekutambisa ngekuti kufunda kwavo vana vadodori vanava kuri mukutamba, vanofunda veitamba.

Vana vadodori vari kubikirwe chikafu chekuti varye vari kuchikora izvo zvinoite kuti vafunde vakagwinya nekudakarirazve kuchikora kwachona.

Zvinaa zviya zvechikora zvinosise kugara zvakachena kuti vasatapurirana matenda ngokuti zvirwere zvimweni zvinobva mutsvina.

Vana vanosise kufunde zvakafanana zvisina kusarudza, zvisina kuketa kuti uyu muNdau ere, uyu mutsvuku ere, uyu mutema ere.

Mwana une makore marongomuna wakukwanise kupinde mukati mwechikora eitofunda ashi kufunda kwawo nguwa zhinji mukuri mukutamba.

Vana vechikora vanokurudzirwe kuramba veyi sime miti uyezve kuuya nemichero yavanorya mumakanyi mwawo veyi simazve pachikora kuti zvirambe zviriyo.

Vana muzvikora varikufunda ngemhuri dzavo kuti vakone kuziye hama dzavo uyezve mitupo yavo vakone kuziya hama.

Zvinokosha yambo kuti munhu akone kushanda ngenguwa mukati mwezvibhedhlera, muzvikora zvinope kujeka kuti unobve apa woite chakati ngenguwa yakati ngenguwa yakafanira

Madhona mazhinji arikudetsera yaamho muzvikora umu. Unoona ana anopuwa zvikafu zvekurya. Ana adoodori arikukupuwe zvikafu zvekurya muzvikora umu kuti afunde ari ana akagwinya, pasina nzara.

Chiro chakakosha maningi kuendese mwana kuchikora koofunda. Kuti afunde kukone kuerenga, kubhala uyezve kuxasa.

Vana kuti vafunde zvakati mboryo vanode pakavharika pakanaka ndau yakanaka yekufundira, isingavakuwadzi, inopinde mhepo kuitire utano hwavo.

Pachikora panosisa kunge paine zvilavha zvakati wandei zvinoenderana nenamba yevana zvinovachengetedzazve kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvakadai ngana korera.

Mapato mazhinji anoende muzvikora anosise kunasirwa kuti vantu vanohamba nemotikari vakone kuhanira ndau dzakaparadzana dzezvikora.

Ndombi dzirikufundiswa mundau dzakaparadzana, veifundiswa mabasa emaoko angadai ngeekutsetsa, neekusona kuti vakone kubetsereka mune ramangwani rawo.

Mako mbiyuta ano detsera yaambo anoite kuti vanthu vafunde kunyazve uri kanyi unokona kutofunda nevari kubanze kwenyika mweitoreketa mweshe mweide tserana.

Avasi vanthu vegapi vanohloyiwa veipuwa mutombo, kunyazi mhuka dzinohloyiwa dzeitopuwawo mutombo yakafanira kuti dzikone kurarama dzine utano hwakanaka.

Vana vakapuwa pekufundira pakanaka, pane zvikwanisiro zvakakwana vanokasire kubata kuzwisisa ngendaa yekuti zvinenge zviripo zvakakwana.

Mukati mwezvikora vana vari kufundiswa mabasa emaoko, anozoadetsera muupenyu hwavo mangwani, kunyazi mabasa akazi akuna, vanokone kubata-bata vari vega .

Chikafu chakanaka chinovake mwiri chinokurudzirwa kupuwe vana varimukati mezvikora, kuti vakone kufunda zvakanaka nyama dzakanaka.

Mazuwa anaya zvaanyore kufunda vana vanokone kufunda veitoone mufodho pamadziro veitofunda dangani nevari kubanze zvechitoendeka veibhiirana.

Mukati mwezvikora vana vari kufundiswa mabasa emaoko ,angakone kuvadetsera kunyazi vabuda mukati mwezvikora kuti vakone kurarama vari vega .

Vanasikana vari kukurudzirwa kuita mabasa emaoko ,anoite kuti ramangwana ravo rinake, kuti vakone kurarama mukati mwenyika yanyamashi.

Vana vadodori kuti vakona kufunde zvakanaka zvakati ndloryo vanosise kunga vari mundao yakajeka ine zviro zvine maara akajeka .

Makosi aka dai ngeku bika kusona abetsere yambo mundu unokone kutozvitira aka gara pamuzi pake eito ite mari eitengesa.

Vana muzvikora vari kufundiswa zvakanyanya mabasa emaoko izvo zvingazovabetsera muupenyu hwamangwani zvakadai sekusona, kubika, kugadzire movha.

Kuzvikora kunotaticha vana vadoko kunafana kunge kwakahlamburuka, mune matebhura nezvihlayo zvekushandisa zvinoenderana nezera rawo.

Mundau zhinji dzakaparadzana zvikora zvaamo..Izvo zvabetserazve nyika yedu kuvana. Vana vazhinji vakukone kukura veierenga, kuxasa veikonazve kubhala.

Vana vadodori kufunda kwavo kuri mukutamba. Hino vanosise kupuva zvekutambisa zvakakwana.

Tikaningira mumabasa mumishando yoshandwa mazuva anaya. Ndombi dzati wandei, vantukadzi vati vandei zvirikusimudzire nyika yedu.

Vanarume nevanakadzi varikudzidziswa nekubetserwa yaamho maererano ngemabasa emaoko. Izvo zvinovabetsera mune ramangwani ravo rakajeka.

Zvakakosha maningi kuti uri mukati mwekufunda usangane neantani mweidetserana ngekuti panosangana pfungwa dzakati wandei ndxondo dzakati wandei panobuda chakati mboryo.

Makombiyuta akanaka yambo adetsera yambo hwana hwava kukwanise kufunda kunyangwe uri kumbatso usiri kuchikoro weitobatana makombiyuta po.

Vana vepuraimari nesekondari varikuite mapurojekiti adetsera yambo mwana umweni wakagadzire movha inotodhuma inohamba.

Vana vanofanira kukurudzirwa kuti varambe veienda kuchikora. Nekuti kuchikora vanofundiswe zvakasiyana-siyana, zvinokone kuvabetsera mune remangwani ravo kuti ringe rakajeka.

Mukati mwezvikora vana vanofanire kukurudzirwa kuti vatambewo mutambo inoizwa mukati mwezvikora, kangaidzei mumitambomwo ndimwo munenge mutori nechipo chakwe.

Zvinokosha yamho kuti vana vakure vaende kuchikora ndiko kuti vakone kukura vakangwara veikonawo kuerenga veikona kubala ndiko kuti vakure vakangwarira .

Mukati mwe zvikora zve sekondari mwana uno sise kuziye shamwari yeku tamba nayo shamwari ino aka ngekuti ndiyo nguva zhinji yavano nyengereka nekuto rashika zvinokone kuzoa kanganisa mukati mwe ndaramo dzavo.

Vana vechikora vasikana nevakomana vanoramba veifundiswa mukati mwezvikora. Mararamiro avangaita mukati mwenyika yadzara ngezvirwere kuti vaone kupona.

Ngatikurudzire vana varambe veienda kuzvikora vagume kuretu kuzvikora nguwa imweni ndizvona izvozvo zvinozoitawo ngemberi.

Mazuwa anaya kuti munhu akone kuhambire kune kuchikora zvaanyore. Kudhayayo kwaakusina zvekuhambisa hino mazuwa anaa kwakanaka movha dzawanda.

Vabereki vanofanire kukurudzire vana kuti varambe veienda kuzvikora nekuti kuzvikora vanofunde zvakawanda zveupenyu zvingavadetsere mukurarama.

Zvinokosha yaamho kuti mukati mwezvikora munge muine zvekuerenga zvakawanda, kuti vana vakone kufunda pfungwa dzeitambanuka veiziye zvakawanda.

Mukati mwezvikora, vana avafaniri kufunda vakaungana. Vana vanofane kufunda veibatwa nditicha umwe ngaumwe kuti vazwisisa ere.

Vana vanofunde kubhodhingi vanokurudzirwa kuti vange vaine vekurya zvakakwana, zvakupfekahe zvakakwana ngekuti vanenge vari kwavo vega kusina vabereki.

Chiyungu chakanaka. Chakubatsirazve nevana vechikora vakukwanise kufunda veibhuirana naticha wavo kunyazi vari kumuzi iri anamugobera zviyana vanotofunda.

Vana ve sekondari vanosise kuti va kurudzirwe kudzi bata nyanyei vasikana ngekuti ndipo pano chinje mwiri yavo zvimweni zvingava chengetedzera .

Vana veiende kubhodhingi zviyani vanosise kunasirirwe zviro zvakakwana, kudayi ngemubhedhu wokuowata, chekurya, mabhuku, zvokubhala ndizvo.

Hurumende yakadetsera yaampho pakuashe anasikana anobve kundau dziri kuretu kuti vakone kugare muzvikora veifunda veigare pachikora apapo.

Nyufomu ipahla yakanaka, aipauri ana kuti uyu murombo kana kuti uyu mufumi, inoedzanisa.

Ndombi zhinjitu dziri kukorere kusvikire chikora chekusekendari ngendaa yekujaha kuite zviro zviro zvisiri zvezera rawo.

Vana mukati mwezvikora vanofundiswa zvakanyanya maringe nekuzvibate zvakanaka zvavangaita kuti vakone kurarama munyika munevanhu vakawanda.

Mwana kuti aoneke, eizoita chilandelo chine zvironzo zvakati hweee, unenge adetserwa yaampho nditicha. Saka unosise kuyayeya.

Mazuva anaa kuhamba kwaanyore kubve kundau imweni weiende kundau imweni. Ana ezvikora vaakutwarwa ngemakombi veiende kuzvikora zvakaparadzana.

Kudhayayo qatuyo yainge yevantu vane zvimare mare azhinji acho antu aiende kuzvikora eihamba ngetsoka.

Vana mazuva ano ays vari kufunda vachiita maporojekiti anovadetsera mukati mekurarama mukati mendaramo dzawo akadai ngekurima akadai ngekugadzira zvigadzirwa

Vana mukati mwezvikora vanosise kunge vaine pekugara zvihlayo nematebhura zvakaringana kuti vakone kunyora nezvekuerenga zvinofanire kunge zvirimwo mukirasimwo.

Chiro chakanaka yaambo munyika medu ,muno umu kuona mwana wezera rekusekondari weikone kunasire motikari inotodhuma, inotohamba.

Vana veibhale zamanishoni vanodetserwa ngematicha avo mukuronge pekugara. Nguva imweni ngekuvaperekedzazve kuzvilavha.

Temu ino yekuxaaya ndiyo yatinoona ana veirumba muzvikora, veienda mundau dzakasiyana siyana, veidhibana neantu akasiyana siyana.

Pahla dzinopfeke vana vechikora (uniformu), inoedzanise muntu weshe, inovharire zvakawanda. Soo vana vanosise kutengerwa maunifomu.

Mukati mwezvikora vana varikufundiswa maererano neutano ,maererano ngemaramiro avangaita mukati mwenharaunda dziri mwakaparadzana.

Zvinokosha yaampho kuti pangaa pachibhedhleya pachikoro pange paine maruwa ngekutizve mumaruwamwo imwomwo amweni anodzinge zvipuka zvakashata.

Vana nanokurudzurwa kuti varambe veienda kuchikora, varambe veiterera zvinoizwa mukati mwezvikora. Ndikonkuti vakone kuzosvika kuzvikora zveanthu akuru, neramangwani rawo rinenge rakajeka.

Kuyunivhesiti ndikona kunofunde vana kuti vazoite madhogodheya nemanesi amangwani vana vanokurudzirwa kuti vafunde vakone kusvikawo ikweyo kuzvikora zvevakuru.

Ku zvikora zve vantu vakuru vantu vano kurudzirwa kuti va yayiye ngekutu vano funda vaka wanda vano funda vari mabandiko aka wanda.

Mukati mwezvikora zvevakuru vakushandise makombiyuta kufunda ndiwo muntu weshe eitoona veishandise makombiyuta zvinodetsera kuti mushando uhambire mberi.

Ndombi nearumbwana variyo kuma yunivhesiti vanotoonawo mukuwo wekutamba mabhora veienda kundau dzakaparadzana.

Zvikora zvevakuru zvakadai ngemayunivhesiti akudi umbimbindoga kunotode kudetserana mweivhunzana ndiko kuti zvireruke, ndiko kuti uzwisise zvingadiwa zvakona.

Kuti ugume kuyunivhesiti uri mwana wechikora, zvinotode kubve pashi weiyaiya, muthinyasandho yeiita mishomani ngekuti muthinyasandho nechikora azvihambidzani, azvienderani.